baattote ofolla dhagge yineemmowoyite baattote ofolla gari lamu noonke baatto xeichaame hattono ilaalaame ikkitinoti leeltanno.

Safote latishaha yineemmo weete safote mitto coye hananfoonniha jeefinsanniha hala'linshe loonsannire xawisaanonke safote yineemmori tenne ikkite buuxissannon ke

Supperimaarkeette yineemmo woyite supperimaarkeette mayi horo uyitannonke? Supperimaarkeette yaanno qaali isi mayyaate? Supperimaarkeette yineemmohu maati? Supperimaarkeettetewiinni afi'neemmo horo maati?

Sicconna badooshshe yineemmo woyiite siccu yaa hattono bande layya'ne kullanniha ikkanna siccu yaa sidaamu mannira ayiimmasi xawisannoha ikkanna siccoho yineemmohu dancha ikkinota kulannonke.

minenna dubbu saada yineemmowoyite mini saadawiinni horo afi'neemmota hattono babbaxxino garinni sagallimmate horoonsi'neemmota leellishshannonke mini saada dancha ikkitinota xawissannonke.

Godo'lete yineemmo woyite godo'le lamu daniti noonke. Sharro noonke. Keenama noonke. Tini godo'le sidaamu godo'le ikkinota leellishshannonke. Godo'le yineemmo woyite sidaaminke wedelli godo'litanno godo'le ikkase leellishshanno.

godo'le yineemmowoyite godo'le sidaaminkera lowoti noonke qalennitino noonke hattono babbaxxitino sharro noonke daafira sidaamu godo'le lowontanni baxissannote

Tuqu xadooshshe:-tuuqu xadooshshe yineemmo woyiite tuuqu mittore iriki'neemmo woyiite iriki'nenna hatto irikinse sa'nanni doogo ikitanna tuuqqoho yineemmohu tenne xawissanonke tuuqqoho yineemmo woyite iriki'ne sa'nanni doogo xawissanonke

Sagale yaa. sagale yineemmo woyiite sagale lowo horo uuyitannonke sagale nookkiha manchu beetti heerara didandaanno. sagale kaayiinni dancha ikkitino daafira lowontanni baxissannoe.

Hodhishsha yineemmo woyite hodhishshu manchi beetti horoonsira ikassi leellishshanno babaxiteewo kaameellanni bayichuyi bayiicho taraanbanni hara rosiissano hodhishshaho yineemmo

Biirote uduunne. biirote uduunne yinayiihu maatinna maati? biirote uduunne yinannihu maati? biiro yaa isi maati? biirotenna uduunnuwiinni afi'neemmo eo maati?

Afantino gashshaano annuwwa yineemmo woyite afantino gashshaano ayeooti? Afantino gashshaano yinanniri ayeooti? Annuwwanke afantino gashshaano yine woshshineemmo annuwwanke insa ayeooti?

Muuziiqa yineemmo woyiite hattono babbaxxitino woganke ayiirrinsanniri heerannonke wote ficheeoo lawinori heeranno wote muuziiqa horonsi'neemmo daafira muuziiqu danchaho.

Ammana yineemmo woyite ammana yaa Magano magansi'nanni base ikkase kultannonke. Ammano yaa dancha ikkitinohura ammano lowontanni baxissannote.

Muro yineemmo woyiite muro Ii hatto kalaqunni afi'nannitta biifado ikitinnotta leellishshanonke muro yineemmotti mancho beettira e'o afi'nannitta sagalimate horonsi'nannita ikitinotta xawisannonke

Agatto yineemmo woyte, agattote yaa mayate ,agattotewi afi'neemmo horo maati, agatto yineemmohu maati, agattotewi afi'neemmo horo maati, agattote yineemmoti maa xawisanonke

seesa yineemmowoyite seesu uddirankenninna hatto hayishshirankenninna biinfe biinfe leellineemmoha ikkanna seesu yaa danchaho seesu biinfeemmo daafira seesu lowonta baxisanno.

mininna biirote uduunnicho yineemmo woyte mininna biirote uduunnicho yine maayra bandi mininna biirote uduunnichira mayi babbadooshshi heerannonsa mininna biirote biirote uduunnichi yinanniri maatinna maati

Seensile yinneemmo woyte seensilu babbaxino garihu noonke ,hattono sidaamu daga woggansanna ayimmansa ayirrisano woyte babbaxitinoti ficheeo lawinori ii'i hattono heerano woyite ayirrisanotta biifadu garinni ayirrinsanni woyte seesinse biiffisanotta leelishano.

seensilleho yineemmowoyite seensillu maati? seensilluwiinni afi'neemmorichi maati? seensillu yaa mayyaate?

odoo yineemmowoyite odoo yaa sidaaminke manni babbaxxino garinni lamunna woyi sasu noowa mittu manchi dayiro hasaawanna dayikkiro mereeronsa odoo uyiyye''e yee odoo adhanno gara leellishshannonke odoo

Agatto yineemmo woyte agatto yaa mayyaate agatto yaa isi maati agatto mayinni bande la'nanni agattote yineemmorichi maa xawisannonke

Muronna laalo yineemmo woyte laalo muro dancha ikkitinota leellishshannonke muronni wiinni muro murtinota laalonniwiinni hattono sagalimmate horoonsi'nannita leellishshannonke

Sicconna badooshshe yineemmo woyte siccu maati badooshshu yaa mayyaate sicconna badooshshe yaa mayyaate siccu isi maati siccoho yineemmohu maa xawisannonke

Ammano yineemmo woyte ammano hattono magano woshshi'neemmota uminke daafira heeshshonkera huucci'neemmota ikkase xawissannonke

Faashine yineemo woyite faashine duuchu garit noonikke uddiranikenni biinife faashione leelisha hasiisano udi'ne biinife leeliniaheemote fashine yaa biinille ikkitino daafira lowonita baxisannoe

Looso yineemmo woyite loosoho yinannihu isi maati? Loosoho yineemmorichi maa xawisannonke? Loosoho yaa isi mayyaate? Loosoho yineemmorichi marichooti?

Muro yinanni wooyiite, muro maati? murunni murotenni afi'neemmo horo maati, muro yinanni woyiite muro maayi horo uuyiitannonke? murobyinanniti maati?

Minninna dubbu saada yinanni weete minni saada yaa mayaatte dubbu saada yinanniri maati minninna dubbu saada yine mayira bandi minninna dubbu saada maati

Minenna gallanni mine yinanni woyte minenna gallanni minira mayi babbadooshshi noosi mineho yinannihu ninkera mayi horo aannonke mineho yaa isi mayyaate

Daganna maate yineemmo woyiite daga maati? maate maati? daganniwiinni afi'neemmo maa ikkitanno, maatenniwiinni afi'neemmo horo maa xawissanno?

egenshshiishsha yineemmo woyiite egenshshiishsha yinannihu egenshshiishshu yaa mayyaate? egenshshiishshaho yinannihu maati? egenshshiishshu ninkera maayi horo aannonke.

daganna maate yineemmo woyite dagatenna maatete mayi badooshshi noose? dagate yineemmo wote maati maatete yineemmo wote maati? lamunkura mayi babbadooshshi noonsa?

Godo'le yineemmo woyte godo'le yaa mayyaate godo'le yinannirichi maati godo'letewiinni afi'neemmori maati godo'le yaa mayyaate godo'letewiinni afi'nayrichi maati

Adawu agaranno yinanni woyiite adawu yaa maati? Agarooshshu yaa maayyaate? Addaawu agaranno garinni yinanni woyiite agara yaa maati?

Hara dara yine daa"ata yinannirichi darama yinannirichi mittu manni woye hedeweelchote mansoyeerichi heereenna gamba yee kawi ka'inni gamba yee dodame daanno gara kultannonke

biifisa yineemmo woyiite biifisate yaa isi mayyaate biifisa yaanno qaali biifisate yaa isi mayyaate? biifisa yineemmo woyite biifisa maa xawissannonke?

Mininna biirote uduunnicho yinanni woyiite mini uduunnicho ikkinnohu maati? biirote uduunne ikkinohu maati mininna biirote uduunne yine mayira bandi?

Dare ha're daa"attano yinnanni woyte hara yaa mannu mituwiini gamba yiinohu ofollino baseni babbaxase kultano.

hodhishsha yineemmo wote hodhishshu mayi horo aannonke hodhishshaho yineemmorichi isi maati hadhishshaho yaa mayyaate hodhishshaho yine woshshineemmorichi maati?